N nyɛla dabba ayi ka yino nyɛ ŋun maandi zuɣu ka o maandi n ba ninkurigu zuɣu ka bi duu maa zuɣusaa ka bi niŋ Anfooni tabili nimaani ka bin buluu bɛ nimaani ka o zaŋ bini chɛri n ba maa zuɣu

Anfooni ŋo ni n nyɛla lora bibaayi ni ʒɛya ka yino maa loɣu puuni ka tankpaɣu bɛ dinni ka yino maa mii ka girada ŋun toori kuɣa maa ka o toori niŋdi o gba ni ka giraada maa mii peenti peenta dozim

N nyɛla paɣa ni ʒiya ka gbambihi ʒi o sani ka o zaŋ kurifooti zali ka sala bɛ dinni ka o zaŋ bin tam dizuɣu ka chɛrigi bɛ dinni ni kpam ka o chimdi waagashɛ ka di bɛ tahapoŋni n tam gbambili zuɣu

N nyɛla niraba ni ʒinʒiya ka shab ʒɛ zuɣusaa ka loori gbiri salima ka peenti peenta dozim ka tihi ʒɛ bi nyaanga ka kom dondo nimaani

N nyɛla bihi anahi ka yino nyɛ bipuɣunga ka bihi ata maa mii nyɛ bidibsi ka bi toori kom niŋdi bokati nim ni bi siɣimi bɛ kom maa puuni ka la n nyili bi nyina

Paɣa n doya ka la n nyili o nyina ka chinchina panpa tabi zuɣu chinchina maa shɛŋa nahangbana nyɛla zaɣ ŋmari ŋmari ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa mii nyɛ zaɣ dozima ka shɛŋa bɛ ka kɛntɛ nim la

So n ʒiya ka teebuli ʒɛ o tooni ka parantɛ tam teebuli maa zuɣu ka paanu bɛ di puuni ka o gbubi kopu ka tii bɛ ka gbambili ʒɛya ka fulaawa bɛ dinni

Niraba n ʒiya ni bi tiŋ naa ka bi yɛrigi katawiya dibaata nimaani ka niraba maa ʒinʒi n baɣa o ka o so kɛntɛ ka pili zipiligu ka shab yɛ neen gari gari

Anfooni ŋo ni n nyɛla paɣa ni ʒi binyɛra tahapoŋ ni ka kpa ʒɛrima bɛ dinni n ti pahi binshɛli din paɣari duu puuni ka o gbubi piɛ bilu o nuuni ka nyɛma nyɛma bɛ dinni ka o la nyili o nyina ka pili zipiligu

N nyɛla niraba anahi ni ʒɛya ka niraba ayi ʒɛ zuɣusaa ka bihi ayi mii ʒiya yino maa ʒila tingbanni ka yino maa mii ʒi kuɣu zuɣu ka lori bia so ŋun ʒi o tooni maa